Mu kifaananyi nnengera omuntu ng'era omuntu ono ali kkuba mataffaali, era mu kifaananyi nnengera amataffaali ge yakubye edda era nga mulimu n'ekidomola ekya langi ey'ekiragala.

Mu kifaananyi kino nnengera amazzi agalabika okuba nga mazzi g'ennyanja oba omugga era nnengera obuti bwe bakozesa okuvuba nga buli ku ku lubaawo era nga bwesigamye ebyuma.

Mu kifaananyi kino ndaba ennyanja ggaggadde era nga ku lubalama lw'ennyanja kuno kuliko enjazi era mu kifaananyi kino ndaba omuntu ayimiridde ku lwazi olumu era ng'amayengo agakubye ku lwazi olwo.

Ekifaananyi kino kiraga mazzi agali awamu era nga gayinza okuba mazzi ga mugga oba ga nnyanja oba nga ga kidiba era nga mulimu n'ekimera wakati. Mu kifaananyi kino mulimu ekinyonyi nga kiddugavu era nga kyeru. Kino ekinyonyi osobola okkiyita mbaatakabuzi.